MoNamibia omuna ethimbo lyokulonga aantu taya longo momapya nenge taya longo keefaalama oha mu longwa ne, miiikunino yawo ohamu kunwa ne ngashi omapungu, omakunde iimeno ya yooloka.

Oondjuhwa dhetu dhopamuthigululwakalo Oondjuhwa ohatu dhi longitha momikalo dha yooloka. Oondjuhwa dhetu dhopamuthigululwakalo ohadhi vulu wo okutekulwa dhi tu pe omayi nenge dhi indjipale dhi ninge odhindji.

MoNamibia ethimbo lya Desemba na Januali aantu ohaya pulula etaya kunu. Iimeno ohayi mene okutameka mu Febuluali. Juni, Meyi, Juli lwaampono aantu ohaya teya. Iilya ohayi tewa mo mepya etayi falwa polupale mpono hayi yungulilwa etayi tulwa miigadhi.

Moshilongo shetu omuna iiyamakuti yayooloka ngaashi ondjamba. Oondjamba unene ohadhi nana aatalelipo mbono yaza kiilongo yayooloka yahala okuya yatale iinamwenyo yayooloka mbyono kaayiko kiilongo yawo.

Ondjima oyo oshinamwenyo sholudhi hashi adhika moNamibia . Ondjima oyina uukwatya wafa womuntu . Oyi hole okukala yalonda. Unene olukalwa lwayo oyi hole okukala moondundu, kombanda yomamanya . Ohayi li iikulya ngaashi omambanana.

Ongolo, moshilongo shetu omwakala oshinamwenyo hashi ithanwa ongolo. Ongolo oyazi koludhi lwOndoongi. Ongolo nOndoongi oya yooloka ngeyi, Ongolo oyina omayala omaluudhe noma tokele omanga ondoongi oyina ashike olwaala lumwe . Ngele ontokele, ontokele ike ayihe. Ngele olwaala lwaho omahoka gekunde, ayihe osho ike yili.

Iilya yetu ngele yaadha okutewamo momapya ohayi falwa polupale polupale mpono ohayi yungulwapo uuna yayungulwapo ndele aantu taya yele iilya ohayi tulwa ne momayemele eta yeya yapimpile miigadhi. Iigadhi oyo hatu pungula iilya yetu opo kayi kwatwe kuuhwa nenge yilikepo.

Uuna ngele aantu ya mana oku teya, ano oku teya iilya taye yi tula polupale taye yi yungula po nembakumbaku nenge nokashina, aantu oha ya yele. Uuna ngele ya mana oku yela, iilya oha ye yi tula mooshako nenge ya ka tule miigandhi. Ooshako dhiilya.

Embakumbaku ohali pulula nenge ohali tanauna evi, opo uututo mbwiya wu li kohi wu ye wo kombanda, opo aantu ya vule okukuna mo yo iimeno yi pite mo mbala.

Moofalama dhimwe ndhi to adha moNamibia ohamu kunwa iikwamboga, iikwamboga yimwe mbi to adha moofalama dhaNamibia ongaashi oomboga, omapungu, nosho woo.

MoNamibia omuna oshiyamakuti hashi ithanwa ompinda. Ompinda ndjono oyina oniga onde, oniga ndjono oya simana. Ohayi longithwa miinima ya yooloka tayi kwathele oshigwana shetu shaNamibia. Ooniga ndhono ohadhi vulu okuyakwa ko kaakwashigwana.

Embakumbaku olyo hali ya okupulula mepya, likuthe ko omwiidhi, lyo li tanawune evi ndiya lyatuta lili kohi liye kombanda. Opo aantu sho ta yeya okukuna ombuto yi vule oku mena mo mbala.

MoNamibia omu na aanafaalama mboka haa tekula uuyuhwena. Uuyuhwena mbono ohawu landelwa nduno iikulya. Tawu tekulwa, e tawu koko sigo wa ningi oondjuhwa oonene. Oondjuhwa ndhono odho nduno hadhi vala omayi. Uuna omayi ga tendulwa, ohamu zi uuyuhwena natango tawu tekulwa sigo wa ningi oondjuhwa oonene natango.

Aantu ngele ya pulula e taya kunu omapungu opuna ethimbo omapungu haga kukuta. Uuna nee wa mono ga kukuta ga ninga omashunga ngano oga kukutilila taga vulu okuninga ombuto ashike itaga vulu we okuliwa.

MoNamibia omuna woo uuhala wokwiinyanyudha, omahala gokwiinyanyudha mpoka hapu kala pwa mwena pu na iipundi nuumeya wokwiiyoga uuna mu uvite uupyu nenge mwa hala ngaa okunyanyukwa.

MoNamibia omuna omuthigululwakalo goshiwambo ,aawambo ohatu zala oondhelela aasamane nayo taya zala oondhelela. Aakulukadhi ohatu kutumba olukata e ta tu tema omulilo.

MoNamibia omu na Etosha hoka haku adhika iinamwenyo ya yooloka ngaashi oondjamba. MEtosha omo nee ha mu ya aazayizayi (aantu mba ha ya zi kondje yiilongo) ta ye ya oku tala iinamwenyo.

Iiyamakuti, moNamibia omu na okashana kiinamwenyo hoka ha ka ithanwa Etosha. Omuna nee iinamwenyo yaa yooloka ngaashi, Onduli, Eempo, noshowo Uumenye niinamwenyo iikwawo ya yooloka.

Etale nenge nditye edhiya omo mono aantu haya yogo iikutu yawo nenge yoyene taayogo omeya, ohaya vulu woo okutumba iikutu yawo ye yayoge momeya moka, nenge haya kutha mo omeya gokukanwa nenge goku katelekitha nosho wo.

MoNamibia omu na iikunino. Miikunino ohamu kunwa iihulunde ya yooloka. Ohamu kala omatama, omapungu, omakunde. Aanafaalama yamwe ohaa fala komatala ya ka landithe, yamwe taa fala ya ka lye naanegumbo yawo.